Biiri la zeŋ. Dԑre zu la ka ba zeŋ. Ka kaŋ a leԑ kaara o taaba, ka kaŋ zeŋ teŋԑ a kͻre o gbԑԑ ka bomma a biŋi ba niŋeŋ.

Noba la a do a dɔɔle kyɛnse zu. Solare la a biŋ biŋi. Hama. Kyansezeɛ meŋ la are be.

N nyɛɛ lɔɛ, a nyɛ nobɔ, ka mine e peɛle, ka mine e sɔglɔ, ka a zie pɛlee, ka teɛ are, ka yiri zage, k'a lɔɔre zu a e zeɛ.

Dɔbɔ bata la are a vɔgele kpogili peɛle kyɛ tore ba nuuri. Kaŋa nutooraa e la zeɛ kyɛ ka o eŋ wɔɔkye kyɛnyɔge a kuri ka kaŋa meŋ ti a taa.

Bɔlle ŋmeɛbo zie la. Ka nobɔ a su kparepeɛle a seɛ kur-sɔgelɔ, ka kaŋa eŋ sɔgese dɔre a eŋ nɔɔtesɔgelɔ, ka kaŋa eŋ nɔɔtezeere.

Bɔɔdekyeenee , mui ne bɛŋ, seteu, gyɛlee, taaleɛ, nzamma, kabeeky.

Pɔge ne biiri la zeŋ. Kaa pɔge toore nuuri, ka bie toore nuuri, ka felawazeɛ a biŋ, Ka felawa dɔre a biŋ, ka felawa buluu a biŋ, ka felawa peŋk a biŋ.

Neԑ la kyԑkyuli sola, lͻre baateԑ. Gyԑԑrekare, kiyͻͻsere deri la are, mõͻ, teere.

Pɔge la. Kurpootu ne vŭŭŭ ka seleba dogele, ka sulee lare. Bomɔ la k'o kyeen a binni. Rɔba bokiti lɛ bin. Soɔ la ka o pɛgele ane bompelaa.

Lɔɔr kãã koɔroo zie la. Dɔɔ la zɔŋ o moto a su kpar pelaa a vɔgele kpogele pelaa. Pɔgebɔ bayi la are, ka biiri bata are. Lɔɔ gereen la are ka lɔpelaa are.

Lɔɛɛ ka mine pɛle ka mine soɔ. Yiri ka kyanse a zage. Lɔɔre ka zu e zeɛ ka puori e pelaa. Nobɔ.

Dɔɔ ne biiri la zeŋ. Ka pili yɛre ka pakeŋkeesi a biŋ, ka boŋ…, kuri… a biŋ, ka dɔɔ de fooni a eŋ a kyaagire, ka biiri zeŋ a kaara.

N nyɛɛ biiri ka ba ɔnnɔ kõɔ. Ka kaŋa taa booti, ka bayi taa rɔba. Ka kaŋa seɛ wagyɛ a vɔgele zupilii. Ka N nyɛ taŋaa, a nyɛ kõɔ, a nyɛ talaa.

Nobɔ, ka ba mine are, ka ba mine zeŋee. Daga la biŋ a teŋɛ poɔ. Dɔɔ la gbi dumo a kyɛ nyɔge pɔge.

Kõɔ la ka bidɔɔilii a ɔnnɔ. Kaŋa pɛgle la booti kuruu, ka kaŋa pɛgle roba booti koo e buluu. Ka kaŋa pɛgle roba booti koo e pelaa.